Zvirwere zvinotapurirwana zvakaita sebesha mupengo zvinonesa nharaunda uye zvinenge zveida kudzivirirwa kwakasimba vantu vanokurudzirwa kuteedzera zvavanenge vataurirwa neveutano.

Zvirwere zvevana vadodori nezvirwere zvinode kudzivirirwa kuti muntu asabatwa nazvo zvinokwanisa kuziviswa vantu pane nguva kuti vantu vatore matanho anoita kuti vasabatwa ngezvitenda izvi.

Zvirwere zvinoyita kupananwa kana kutapurirwana, zvinofanirwa kudzivirirwa panguva yazvinenge zvapuwa, kuti zvidzivirirwe wuye vantu vanofanirwa kuzvipfeka, zviro zvinoyite kuti vazvidzivirire pakutapudzirana utachiwana uhoho.

Semadhokodheya akadzidzira zvekuhloya mukati memuviri dzevantu, vanokurudzirwa kuti veitamba mushando wavo vange vaka xoka zvixoko, zvekudzivirira kuti vasabatawo wutenda wowo.

Vana vadodoriwo vanogona kubatwa nezvirwere zvemukati mwenyama dzawo kunyazi vanenge veibairwa mishonga dzokudaivirirwa vabereki vanosiso kuenda nevana kuzvibhedhlera nguwa nenguwa.

Zvitenda zvinotapurirwana kana zvitenda zvemukati mwemuviri zvinoda kuti muntu agare akashambidzika asingaiti zveuchapa uye kuti apfekewo zvodxoko zvekudzivirira.

Zvirwere zvinogara zvakadzivirirwa nezvimwe zvirwere zviya zvinotapuriranwa nekushandiswa mvura yakasvipa mundu weshe unokurudzirwa kuva munhu unishandisa mvura yakachena.

Zvirwere zvinota kutapurirwana zvinokurudzirwa kudzivirirwa. Pasi rese rinombovanikwa rine chirwere chimwe chinenge chanesa vokutudzira vantu kuti vabairwe vadzivirirwe, vantu vapone.

Vantu vakawanda vobatwa ngehutenda hunokwanisa kudzivirirwa ngenyaya yekuti vanoramba kuenda kunodzivirirwa panguva panenge pataurwa kuti pane zvirwere zvinoda kudziirirwa.

Zvirwere zvemukati mwemuviri mwedu zvinowanika zveitapurirwana mukufema mweya mumwe chete, avo vakafundira basa rekuhloya zvirwere izvi ,vanosisirwe kudxoka zviro zvinovadzivirira, kuti vasabatirawo utenda.

Vantu vanosisa kupfeka mbasha dzekudzivirira kana vachishanda nevantu vanenge vane zvirwere zvekutapurirwana uye vanhu ngavaende vanodzivirirwa zvirwere izvi muzvibhedhlera mwedu.

Zvirwere zvinotapurirwana mumhepo zvirwere zvinovhundutsa uye zvinokasira kupararira ngendaa yeizvozvo vantu vanofanirwa kugara vakapfeka zvidxoko zvinodzivirira.

Zvirwere zvinowanikwa pashi rese zvirwere zvekutapurirana mumhepo zvinopararira zvakanyanya. Vantu vanosisa kufundiswa kuti vangazvi dzivirira sei.

Tinokuridziira kuti muntu weshe anochera mvura pane mvura yakachengetedzeka yakavakirika hurumende nemamwe mabato akazvimirira anokurudzira chidanho ichi kuti munhu wese ave nemvura yakachena.

Pashireshe rinokurudzira kuti ntaraunda nentaraunda, nyika nenyika ive nemvura yakachena kuitira kuti zvirwere zvidzivirirwe zvinoitwa nekutapurirwa nekushandisa mvura yakasviba.

Pasi rese rino kuru dzira kuti mundu weshe ave nemvura yakachena yekushandisa kuitira kuderedza hurwere hunotapururwa ngeku shandisa mvura isina kuchena.

Pashi reeshe rinoramba rakakurudzira kucheneswa nekushandisa mvura yakachena ,kungaa kumadhorobha kana mumaruzevha .Mvura upenyu hwemuntu, hwekuti muntu unofanirwa kuva nekodzero yekuwaniswa mvura yakachena.

Pasi rese rinokurudzira vantu kuti vave nemvura yakachena. Hurumende nemapazi akasiyana siyana, varikudetsera pachidano ichochi kuti munhu weshe ave nemukana wokushandisa mvura yakachena.

Vanoona nezveutano nemabato akazvimirira ega oshanda kupa vandu mvura yakachena kuderedzazvirwere zvingawanikwe mundaraunda.

Mapazi anozvimiririra ega epashi rose anohamba eiudza vantu ngezvekukosha kwemvura yakachena. Vakaona munturaunda musina panocherwe mvura yakachena vanokwanisa kuvacherere migodhi.

Bazi rezveutano repashi reshe rinokurudzira nyika dzese kuti dziwanise vanhu mvura yekumwa yakachena kuita kuvadzivirira kuzvirwere zvavangasangana nazvo.

Vantu vanokurudzirwa kuva vanoshambe nyara kana vachinge vabva kunoshandisa zvimbuzi kana kunge vasati varya kuitira kudzivirira zvitenda.

Utano hunoitirana nendxondo hutano hwakaipa hunotyisa hunoomera munhu wese munthu unofanirwa kunge ane ruzivo rwekuti unoita sei kana asvikana nedambudziko rakadaro.

Vanoita nezvezvirwere zvepfungwa vanokurudzira mundu weshe kuti ave neruzivo kuitira kuti dambudziko razowira mumhuri wavo vasakaruka asi vave vandu vanokwanisa kubetsera.

Avo vanombonzwawo kurwara kwepfungwa kunowanikwa kuri mumhando dzakasiyana siyana kune vanorwara Vaya vanokwanisa kutopuwawo mapirizi vozouya vanokwanisa kuita majekiseni kuti pfungwa dzawo dzigadzikane.

Vantu vanorwara nepfungwa vanoendeswawo kwevanondohloyiwa nanachiremba vakadzidzira basa ravo zvakakoshera ntaraunda kuti idzidziswe nezvechitenda ichechi kuti vawane kudetsereka.

Zvi bhehlera zvedu zvine vantu vano siyana siyana siyana muzvi bhedhlera zvedu zvikuru kana zvidoko mune vantu bano yayiya nduna dzako dzaunenge wawirwa nadzo wobvepo pfungwa dzako dza taramuka.

Misha dzese dzinenge dzakakomberedza nharaunda dzinosisa kunge dzine chibhedhlera chidoko kwadzinorumba kana vanhu vachinge vabatwa nezvitenda zvakasiyana siyana

Dzimba dzinoita nezvewutano dzinokurudzirwa kuti dzinge dzakakwana, dzakashambidzika, dzinezvikwanisiro zvinoyenderana nenguva iyoyo nemadhokodheya nanamukoti kuti vantu vadetsereke.

Tinokurudzirawo kuti hurumende yedu ivandudzewo zvibhehlera zvidoko kuitira kuti zvive nezvikwanisiro kuti muntu akaenda nezviyayiyo chake adetsereke pane nguwa uye pave nemadhokhodheya akadzidzira basa ravo.

Muzvibhehlera medu nemunoitwa zveutano munowanikwa mune muchina nezvishandiswa zvinosiyana siyana zvinoita kuti basa rireruke uye riyenderere mberi mune zvakanaka.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru nezvidiki zvinowanikwa zviri pasinte nentharaunda inogara veruzhinji zvinodetsera asi zvirikuwanika zvisina zvakakwana tinokurudzira hurumende ipindireo.

Tinoona zvibhedhlera zvedu zvidiki zvichiiswa vanamukoti kusina madhokodheya tinokurudzira kuti madhokodheya aiswewo muzvibhedhlera zvedu zvidoodori kuitira kuti vantu vadetsereke pavanenge vaenda kuzvibhedhlera zvidoko.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru nezvidoko zvinosisirwe kuva nezvikwanisiro uye kuve nevashandi vanoziva mishando dzavo vakwana kuti vantu vadetsereke pavanenge vaenda kundohloyiwa.

Zvibhehlera zvedu zvikuru nezvidoko zvinofanirwa kunge zviri mundaraunda inogara vantu vazhinji kuti vantu vaone kubetsereka vasina mubuso wezvimovha yavanobvisa.

Zvibhedhlera zvedu zvidodori nezvikuru zvinokurudzirwa kuti zvive nezvishandisi zvakakwana uye nevanoshandamo vange vakaringana kuitira kuti vantu vabetsereke nenguva.

Tino kurudziravo ve zveutano kuti vati detserewo mu zvibhedhlera zvidoko kuti muve ne zvoku shandisa zvakakwana uye muvevo nana mukoti ne madhokodhera ano kwanirana ne ndaraunda iyoyo.

Zvibhehlera zvidu zvidodori zvinowanikwa zviri muntaraunda asi zvinozoneka kuti azvina vashandi vakakwana nezvikwanisiro zvakakwana hurumende ngaivandudze zvibhehlera izvozvo.

Tinoona zvibhedhlera zvikuru nezvidoko zviri muntaraunda zvichiita madhogodheya nana mukoti kana zveitotama zvishandiso. Tinokurudzira kuti vane mapato akazvimiririra vauye vabetsere.

Vanoita nezveutano vanokurudzira muntu weshe kuti uchinge wazwa chiyaiyo enda kuchibhedhlera undohloyiwa ndiana mukoti kana anachiremba akafundira basa rawo.

Kuzvibhedhlera kwedu zvingava zvidoko kana zvikuru muntu weshe asati aona dhokodheya kana mukoti unotanga ahloiwa kuonekwa kuti ngazi iri kurumba zvakanaka here mumwiri yake.

Vezveutano vanokurudzirwavo kuti vavandudze zvibhedhlera zvavo zvidoko. Kuitira kuti zvibetsere ventaraunda vanenge vaenda kunohloiwa. Zvakaoma kusvika pachibhedhlera voudzwa kunzi hapana rubatsiro rwaungapuva.

Muzvibhehlera medu munowanikwa muchishomanika mibhedha yekuti vantu vanenge veida kuhloyiwa nana mukoti kana nemadhokodheya vaatepo. Hurumende inofana kuvandudza zvibhehlera ichubapawo zvekushandisa.

Zvidzidzo dzinoita nezveutano zvidzidzo zvakakoshera ntaraunda vandu vanosiso kuenda panenge panzi parikudzidziswa vantu nezvematenda vakwanisewo kuyaiya vachizwa .

Tinokurudzira vanoitawo nezveutano kuti vakwanisewo kupa dzidziso nechenjedzo kune vantu vanenge vauya kuzohloyiwa kuitira kuti muntu ave neruzivo rwechitenda chaanacho.

Vantu veshe vanokurudzirwa kana kudzidziswa ngezveutano kuti vave neruzivo rwekudetserana mundaraunda kana muntu achinge awirwa nedambudziko kana nechitenda vantu vari kudhuze nechibhehlera.

Tinokurudzira kuti muntu ,ave neruzivo runoita nezveutano, kunyazi haana chitenda ichocho. Munhu ngaagare akaziva kuti ave anozvidzivirira, uye anokwanisa kukuzoudzawo vamwe.

Kudzidziswa kwemuntu weshe nezveutano hwake kwakakoshera muntu nenyika nentaraunda pachezvayo kuti vantu vanenge veiziva nezveutenda hunenge hweitenderera panguwa iyoyo.

Tine zvidzidzo zvinodzidziswa vantu maererano nezveutano, vantu vanokurudzirwa kuti vazivewo zvirwere zvinenge zvabata muntaraunda mavari uye kuti zvinokwanisa kudzivirirwa sei.

Chide mazuvano tarwa kucheretedza zvimwe zvirwere zvakakosha kuti muntu weshe ave neruzivo pamusaka pezvirwere zvinenge zveiwanika mukati mentaraunda kana pasi rose kuti vantu vagare vakangwarira.

Vvanthu vanokurudzirwa kuziyawo ngezvezvitenda zvinowanikwa pashi reshe kuitira kuti kana zvitenda izvi kana zvichinge zvazovabata kana zvapinda munyika vanthu vanenge vakagadzirira kuzozvirwisa kuzvirwisa.

Vantu vanokwanisa kuwungana kana vadedzerwa ngevebazi rezveutano. Vebazi rezveutano vane zvizato zvavanofanirwa kutevedzera pamishando dzavo kuti vantu vadetsereke zvakanaka.

Utano vanombobudawo pabanzi veinoshambadzira nekuzivisa vanhu nekupachenjedzo kuvanhu vemunharaunda ngenyaya yezvitenda zvinowanikwa mukati mwendaramo dzevanhu.

Nguva inopihwa vanhu ruzivo nekuchenjedzwa kwezvitenda zvinenge zviri munharaunda yakakoshera muntu weshe kuitira kuti azive kuti arwise sei chitenda chaanenge anacho.

Zvibhedhlera zvedu tinozvikurudzira kuti zvivakwe neuvandu hwazo, uye zvikwanisevo kuva kumakanyi kedu kuti vantu vasapedze mare veikwira zvimovha veihambira zvibhedhlera zvirikuretu.

Muzvibhedhlera medu munowanika mune chikamu chinoona nezvevana vadoodori vanenge vabatwa ngezvitenda zvakasiyana-siyana. Tinokurudzirwa kuenda kundohloyiwa nguwa nenguwa kuti vana vaone kupona.

Muzvibhedhlera medu munovanikwa mune zvekushandisa zvakasiyana-siyana. Tinokurudzira kuti zvibhedhlera izvi zvivakwevo musinde nemunogara veruzhinji. Kuitira kuti vantu vakwanise kuhamba chimumango chidodori.

Zvibhedhlera zvedu zvovandudzwa kuti zvive zvinovabatsira kudetsera muntu weshe anenge azvishanyira zvinoiswa vantu vanoshandamo vakasiyana siyana vakadzidzira basa rawo.

Vane utenda unenge wakakomba wakakura uchida kuramba wakaningirwa nana mazvikokota kana madhokodheya kana vana mukoti mundu unokwanisa kuenda kuchibhedhlera chikuru otonobetsereka ari imwomo.

Tinotenda zvibhedhlera zvedu zviri kuvakwa munharaunda dzatinogara dzinokwanisa kutoti muntu unotohamba ngemurenje dzake eienda kunohloiwa nachiremba pasina muduso wezvimovha.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru zvinovandudzwa kuti zviwane zveidetsera vantu vanobva kuri nekuri, michina dzirimo dzinofanirwa kuvandudzwawo kuti dzienderane nenguva uye dzishande zvakanaka.

Muzvibhehlera mwedu murikuwanikwa mune vashandi vashoma vakadzidzira basa ravo uye muchina dziri kuwanikwawo dziri mushoma dzinoda kuvandudzwa kuti zviro izvi zvimbambirane uye nekufambidzana nenguwa.

Muzvibhedhlera medu tinowana pekuhambira pakasiyana siyana panoenderana nemutezo dzako dzemuviri tinokurudzira kuti vanowaka zvibhedhlera waitewo kuti awo wanofamba nezvingoro zvawo vafambe zviri nyore.

Muzvibhendlera medu tinowana muchiwanikwa kuti kana muntu ahloiwa ndiana chiremba vakazviona zvakakodzera kuti agariremwo. Anopiwa mubhedha okwanisa kuata eizorora eizohloiwa.

Zveshe zvirwere zvinoda kupiwa mitombo yekuzvidzivirira kana yekurapa muntu. zvirwere zvinotyisa ndezvemukati mwemuiri mwemuntu

Zvirwere zvemukati memumwiri wemuntu zvino wanikwa zvina dhokodheya wazvo akadzidzira basa rekushandisa mishina dzanoshandisa kuhloyesa nazvo muntu anonga auya nechitenda chake.

Zvirwere zvemukati mwemiri nezveganda zvinofanirwa kudzivirirwa nguva ichipo kuitira kuti vanhu vakawanda vasaparara kana kufa nezvitenda izvozvo.

Zvirwere zvemukati memuviri memuntu zvinowanikwa zveiwanda munguva yatinayo ineyi ngendaya yezvikafu zvatinorya tinokurudzira kuti muntu ngaagare eihloyiwa ndiana chiremba.

Zvirwere zvinoitika nezvemukati memuviri zvirwere zvinotyisa uye zvimwe zvacho zvinopedzisira zvisisingacharapike ngekuti munhu unonga anonoka kuenda kunohloyiwa kuzvibhelera nanadhokodheya nanamukoti.

Zvirwere zvinoita nezvemukati momuviri memuntu zvakaonekwa zviri zvirwere zvinonetsa kubetsereka kana pasina madhogodheya akadzidza nezvazvo. Zvinokonzeresa kuti muntu akwanise kufa asati ahloiwa ngekuti madhogodheya mashoma.

Kune mitombo inodetsera vanhu kuti vakwanise kuona mweya varikumhatso kwavo apo vanenge vanechitenda chekupota veishaishe kufema zvinokurudzirwa kuti avo vanenge vane utenda uhoho vagare vane chiro chavo ichocho.

Zvirwere zvinowanikwa mukati mwenyama zvinosanganisira marwadzo emakumbo apo vanokwanisa vanhu kuenda kuzvibhedhlera vonoona muntu akafundira basa reizvozvo vodetsereka.

Muzvibhedhlera zvedu tinowana mune vantu vanoshanda vakasiyana siyana. Vazhinji vacho vanenga vakadzidzira kuongorora zvirwere zvemukati menyama ngekuzvitotolosa ngemichina yechizvino zvino.

Zvirwere zvemukati memuviri memuntu zvinohloiwa nemuchina wechizvino zvino imweni yakona inotokurudziraa kuti muntu agare aite nga eizvihloya ari kanyi.

Zvirwere zvinoita mukati memumwiri zvinonyanya kubata vantu vanenge vakura zvinokurudzirwa kuti vanogara nevatana ava vagara vakaenda nevatana kundohloiwa kuti xhurwere chibatwe chisati chakura.

Nyika yedu ino budirira kana ikava ne vantu vane hutano hwakanaka hurumende ino kurudzirwa kutengawo zveku shandisa mu zvibhehleya zvechi zvino zvino zvino enderana ne nguva kuti vanhu vadetsereke.

Zvirwere zvekutapurirwana kana zvirwere zvemukati menyama zvinosisa kupiwe vanhu ruzivo vasati vabatwa ndizvo kuitira kuti vanhu vadzivirirke vasarwara zvitenda zvakadaro.

Tinokurudzirwa kuenda kundohloyiwa naanachiremba kana tazwa zvatisingazwisisi mumwiri medu nokuti zvimwe zvirwere zvinoda kutohloyiwa ngemichina kuti zvionekwe kuti zvirimwo mumuviri.

Tine chibazu chezveutano chinoita nezve kuongorora nekuona hutenda hunenge huri mukati memuviri wemunhu zveishandisa michina yakavandudzwa yechizvino zvino.

Muzvibhehlera medu mune munoongororwawo ngaziro nezvikararwa kuitira kuti muntu awane kutotoloswa chiyayo chake kuti ndechei adetsereke .

Muzvibhedhlera mune michina yakavandudzwa yakawanda inobetseredza pakuhloiwa kwezvitenda zvinenge zvanesa. Muntu muntu otobetsereka otobva apuwa mutombo neenderana nechitenda chaaonekwa.

Muzvibhedhlera mwo munowanikwa mune michina inoongorora hutano hwemuntu kuti hwakamira sei uye uchitohloya kuti chirwere chabatwa chinga nasirwa sei.

Muzvibhodhlera munowanika muinebazi rinoita zvekuongorora ngazi, tsvina kana mvura inobuda mumiiri memunhu , vanoita basa iri vakadzidzira , uye nekugona kushandiswa michina dzawo.

Kune michina dzamhando yakasiyana siyana inodetsera vakadzidzira basa ravo madhogodheya kuhloya murwere anenge auya kuzohloiwa ngazi dzake, tsvina kana mvura dzinobuda mumuviri kuti aonekwe chitenda chinomunesa.

Kune bandiko rinoita nezvekuongorora zvirwere zvemukati menyama veishandisa michina yechizvino zvino yakavandudzika inoita kuti basa rireurike.

Zvibhedhlera zvedu zvava nebazi rinoita kuongorora ngazi neunyanzvi kuti vaone kuti muntu ingabezwa nechiyaiyo chiri awane kupona nekurapwa nemadhokodheya.

Zvibhedhlera zvedu zviri kuramba zvichisarira mashure zvichitosvika paunoenda kundohloiwa garahwa rako kana ngazi Yako unosvika pakatovharwa pachinzi apafani kushanda hurumende ngaidetsere zviro zvikwanise kushdna antu adetsereke apone.

Zvibhedhlera zvedu zvinowanikwa Zvichida kuwandudzwa nekuti zvizhinji zvacho zviri kushandisa mushina yakatsakara uye Isingachaenderani nenguwa yowandudzwa vanhu vodetsereka.

Kunebazi rinoita nezvemukati memuviri memunhu uye kuongorora zvinobva mumuviri memunhu zvakafanana ne ngazi garahwa tsvina kana mvura dze muviri.

...zvibhehera medu avo vana chiremba vakaita fundo dzekuhloya ngekuongorora zvirwere zvinenge zvinemuntu vanokurudzirwawo kupuwa michina inoenderana nenguva.

Mune mbatso dzinenge dzine mishina yakuvandudzwa yechimanje-manje inodetsera pazvibhedhlera inodetsera kuti kuhloyiwa kwemurwere anenge auya nezvirwere kuite nyore.

Ruzivo runopakurirwa kunana mai vanonga vakazvitakura uye kunana mai vanenge vabara vakanaka kuti vagare vakapuwa chenjedzo kuti vave neutano hwakanaka.

Zviro zvakawana zvinowanikwa muzvibhedhlera zvinodetsera avo vanenge vavhunika mishana yawo kana vaita njodzi kuti vakwanisewo kuhamba vari Vega pasina anovasunda muzvingoro zvawo.

Kune zvinoshandiswa nemadhogodheya pakuhloya nekuongorora zvinobva mukati menyama yemuntu. Kana kutoongorora muntu njee akaema akagara kuti avane kuzohloiwa nana chiremba.

Kune mitombo inoshandiswa ngemadhokodheya nanamukoti yavanoita ekuuse mujekiseni veibaira mutsinga yemunthu kuti ifambe mungazi munthu aone kupona pachiyaeyo chake.

Muzvibhedhlera mwedu munowanikwa mune michina yakasiyana-siyana inodetsera ana mazvikokota kuongorora ngekuhloya muntu mukati menyama dzake.

Unoona muzvibhedhlera munanana dhokodheya nana mukoti vakadzidzira mabasa akasiyana-siyana kuti vawane kuhloya varwere vanodawo zvimichina kana zvekushandisa zvinoenderana nenguwa.

Muzvibhedhlera munokurudzirwa kuti muve nezvishandiso zvakakwana uye zvishandiso zvinenge zviripo zvashanda pamweni ngazvive zvinosukwa nemitombo yazvakasisirwa kusukwa ndizvo kuti zvibve utachiona.

Michina yakavandudzwa ikava yechizvino zvino ikaiswa muzvibhedhlera zvizhinji izvo zvakava zvinovandudzawo hutano hwemuntu unenge ainda kunohloyiwa chiyaiyo chake nemadhogodheya nanamukoti.

Zviro zvakawanda zvinovanikwa zviri muzvibhedhlera zvichishanda zvakasiyana-siyana, kudetsera kuti pave nehutsanana mukati mezvibhedhlera. Kuitira kuti pasatapurirwana zvitenda.

Kune zvakawanda zvinowanikwa muzvibhedhlera zvinobetsera mabasa kuti abatwe nemazvo nemadhokodheya nana mukoti apo pavanenge veihloya muntu unenge auya nechitenda chake.

Zviro zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvinenge zvichida kupuwa avo vanenge vaita hurema hwemakumbo kuti vahambe vasingatoniswi zvakakosha zvinofanirwa kuti vave nehuwandu hwazvo nokuti vantu vawanda vari kukuvara marenje avo.

Muzvibhedhlera munowanikwa teyi shandisa zviro zvakasiyana-siyana, zvinodetsera pakuhloyiwa kwezvitenda zvinenge zvauya nevarwere, madhokodhera basa ravo rinoyita nyore kana zviro izvi zvichinge zviripo.

Tine zvinoshandiswa nemadhokodheya zvakasiyana pakuhloya murwere anenge auya kuti akwanise kudetserwa zvichienderana nechiyayiyo chaanege eizwa.

Muzvibhedlera medu munowanikwa mune michina yakasiyana siyana inodetsera mishando mukati mwezvibhedhlera nekuti madhokodheya nanamukoti vaite mishando wavo pasina zvino vatikabeza.

Zvakawanda zvinhu zvinoshandiswa nanachiremba nanamukoti kuzvibhedhlera zvinovadetsera ivona kuti basa ravo variite nomazvo sezvakazvifundira pavakaenda kunofunda kuzvidzidzo zvepadera.

Muzvibhedhlera medu mune zvinoshandiswa zvakasiyana siyana zvinodetsera kuti anenga auya nechitenda ahloyiwe nemazvo akwane kudetsereka okwanisa kurapika opona.

Kune zvinoshandiswa nemadhokodhaya nana mukoti muzvibhedhlera apo wachida kuhloya nekubetsera murwere anenge aenda nechitenda chake ngazvivandudzwe zvishande nemazvo.

zvirwere zvakawanda -wanda zvinenge zveida kushandisirwawo mishina yakasiyana-siyana kuitira kuti muntu anenge ane chitenda ichocho ,akwanise kupona nekudetserwa nenguva

Muzvibhedhlera medu munezvishandiswa nanamukoti veyiyayiya kurova kwehhana yako kana kuhamba kwengazi mutsinga kuti kwakayema sei. Zviro izvi zvinofanirwa kuvandudzawo kuti zvifanirane nenguwa.

Zvintu zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvakasiyana siyana vana vanenga vasikakoni kuzeya pamudzuwe wekutorwa kuti vanorema zvakadini vanokwaniswawo kuiswawo pachikero chavo chekutorwa vakaatiramo

Tine zviro zvakasiyana siyana zvinodetseredza mukati mwemuviri mwemuntu tinoona vantu veineseka ngemakurwnje awo kana mabhonzo awo zviripo zvakagadzirwa kuti zvikwanise kuadetsera.

Tine zvakasiyana siyana zvinowanikwa muzvibhedhleya zvimweni zvakona zvinoshandiswa nemadhokodheya anoona nezvemazino kuti vakwanise kubetsera muntu anenge auya kuzohloyiwa zino rake .

Kune zvakawanda zvinoshandiswa nemadhogodheya nana mukoti muzvibhedhleya. Kuti basa ravo rireruke apo pavanenge veihloya muntu unonga auya nechitenda chake kuzoningirwa.

Tine zvinodetseredza vantu muzvibhedhlera avo vanenge vasingachagoni kuhamba kuende kuchimbuzi, vanogadzirirwawo zviro zvavanokwanisa kushandisa zveizonotorwa nevanovadetsera veinorasha.

Muzvibhedhlera munowanikwa mune zvinoshandiswa apo mutenda achinge arwara akashaya mweya wekufema ega asingachakoni unodetserwa ngezvimuchina kuti akwanise kufema.

Kune zvinoshandiswa nana chiremba apo vanenge veihloya nekudetsera muntu unenge vauya nechitenda chake zvakawanda zvimweni zvakona zvinofanirwa kunge zvakachena zvisina utachiwana unozopuwa muntu wauya nechitenda.

Zvibhedhlera munokwanirwa kuva munezvikwanisiro zvekushandisa, kuyitira kuti vese vanoyinda kunohloyiwa nanachiremba, nanamukoti vakwanise kudetsereka nemukuwo wakanaka.

Michina yoshaikwa muzvipatara tinokurudzira kuti hurumende nemabato akazvimirira ave anovandudzavo zvibhedhlera zvedu kuti zvive nezvekushandisa zvakakwana.

Kana zviro zvichinge zvaka ringana paku bariswa kunoitwa mwana ano bariswa mune zvakanaka achi kwaniswa kutoitwa zvese zvaano kodzera kuitwa nana dhokotera nana mukoti.

Michina dzemhando yakasiyana-siyana dzinodetsera muzvibhedhlera kuti basa rireruke apo madhogodheya achinge aakuhloya mutenda unenge auya nechitenda.

Muzvibhehlera medu mune husimbi neungwanda ngwanda hunoshandiswa nana chiremba pavanenge veihloya murwere wavo. Zvisimbi nezvingwanda ngwanda izvi zvinosisa kusimwa kuti zvigare zvakachena zvisina zvitenda kana hutachiwana hungazopiwa mutenda anenge achihloiwa.

Zvimwe zvinoshandiswa nanachiremba mukati mwezvibhehlera mavo zvinosiso kunge zvakanaka zvisina kufa tinokurudzira kuti hurumende ipinde ichicherechedza nekutarisa kuti zvirikufamba zvakanaka ere.

Muzvibhedhlera medu munowanikwa munezviro zvekushandisa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira zvimovha zvinogarwa ngemuntu anenge asingachakwanisi kushandisa mirenje dzake kuti akwanisewo kufamba zvakanaka.

Vanachiremba vakafundira vasa ravo uye vanoziva zvinhu zvavanofanirwa kushandisa pabasa rega-rega. Zvinokurudzirwa kuti zviro izvi zviwanikwe muzvibhedhlera nguva nenguva uye zvinge zvichiindirana nenguva.

Muzvibhehlera medu mavane michina yakasiyana-siyana inoite kuti ihloye vanenge vauya nezviyaiyo zvavo kuti zvionekwe kuti varunyanyorwadziwa ngei.

zvinoshandiswa nevane hurema kuzvibhedhlera zvimwe zvacho vanoita kuti vopihwa vaenda naye vadetserekanaebapo pavanenge vasingagoni kushandisa makumbo awo kuhamba.

Mitombo yedu yechiyungu inouya iri mumhando zhinji. Dzimweni dzinenge dziri mapilisi anokwanisa kupuwa vana vega vechidoko. Mamweni mapilizi anokwanisa kupuwa vana vechi vantu vakuru.

Mitombo dzedu dzinogadzirwa dzichienda nemazera kunemiyomno yekungopa vana vadoodori vega muntu unofanira kuziva zera rake unwa mutombo inoenderana nezera rake.

Mutombo yemazuwa ano unouya mumhando dzakasiyana siyana ichirapawo zvitenda zvekasiyana siyana tinosanganawo nemutombo inorapa madziso yeita ekudonedzerwa ziso rotopora

Mitombo yatinopuwa yechiyungu imweni inenge inemaphilizi ineruvara rwakasiyana-siyana asi yeitokwanisa kudetsera chirwere chimwe chete. Tinokurudzirwa kumwa mitombo idziidzi tahloiwa.

Mitombo yechizvino zvino inowanikwa muzvibhedhlera zvakasiyana siyana inowanikwa neuwandu hwayo iri mumapilizi ari mhandowo dzakasiyana siyana. Vanhu vanotora mitombo iyi ngavazive kuti inoshandiswa sei.

Mitombo dzedu dzechiyungu dzimweni dzacho dzinogadzirwa kubva kumagomboti edu atinoshandisa mukanyi. Tinokuridzirwa kuyenda kundohloyiwa naana chiremba topuwa mitombo dzedu tomwa toshandisa topona.

Mitombo yechizvino-zvino inouya mumhando dzakasiyana -siyana imwe inoita okumwa ari mapilizi weitomwa nemvura wotopona nguwa nenguwa iyoyo zvinodetsera pahutano hwedu kumwa mapilizi.

Munthu weshe une kodzero yekuenda kuchibhedhlera kunohloyiwa kunyazi haapana panomurwadza asi kutoti agare akangwaririra muviri wake kuti apone akagwinya.

Mitombo yedu yechiyungu yawanda zvekuti Ine mazina akasiyana siyana asi pamwepo inenge yeirapa zvakafanana uye inofanira kupuwa muntu kana aenda kohloyiwa kwachiremba

Maphilizi edu atinopuwa nanachiremba kana taenda kunohloyiwa, tinofanirwa kumashandisa nenzira yatinga tabhuyirwa, kuitira kuti tiwane kupona tisina zvimwe zvirwere zvatinozomusa.

Mitombo yedu yechiyungu inosisirwa kutorwa nemuntu ane ruzivo kakurutu muntu ngaende kuno hloyiwa kuzvibhedhlera nana chiremba nanamukoti.

Mitombo yedu yechiyungu imweni inouya iri muzvimvura mvura zvokuti munthu unofanirwe kumwa. Zvino zvimwiwa izvi zviri zvimitombo zvinofanirwa kuva nechipimo chinozikanwa kuti munthu awane kupona

Mitombo yedu yechiyungu inokwanisawo kuva mitombo inorapa madziso yeidonhedzerwa asi zvinokurudzirwa kuti usati watora mitombo idzi, enda inohloyiwa kuchibhedhlera.

Zvibhedhlera zvinowanikwa zveiiswa chimbonyo kuitira kuti mitombo inenge iri mukati idziviririke zvakanaka uye uzokwanisa kushanda basa rawo isina chayakangadziwa nayo.

Tombo yechiyungu inopiwawo mazera akasiyana siyana pane mitombo yakagadzirirwe kuti imwiwe kana kutorwa nezvichechana kwozouya mutombo dzevatana.

Mitombo yechiyungu inonasirirwe kuti inoshandiswa ngeana chete zvinokurudzirwa kuti mwana wedu achinge arwara ukwanise kuendeswa kuno hloiwa kuchibhedhlera apuwe mutombo unoenderana nezera rake.

Mitombo yedu yechizvino-zvino ine rudzi rwakasiyana-siyana, vana dhogodheya nanamukoti ndivo vanoziva zvinoenderana nehutenda hwaunenge unahwo, muntu ngaashandise semarairirwe aanenge aitwa kuchibhedhlera.

Mitombo dzakasiyana siyana dzatinowana mumhando dzechiyungu dzakanasirwa neunyanzvi kuti hutenda hwatinenge tinahwo hwuwe hunonyaradzika kuti muntu aone kupona.

Mutombo yechi-yechiyungu iyo inobayirwa mumajekiseni kuti ifambe nemutsinga aizi mitombo yekutamba ndiyi inofanirwa kunge ichiitwa nemuntu wakadzidzira basa rake.

Mitombo yechizvino zvino yogadzirwa nemanthu nemakambani akasiyana siyana vanthu ngavasajaira mikuba wekutenga mitombo munjira vachinoshandise kanyi vasina kuhloyiwa.

Mitombo yedu yechizvino-zvino tinoiwana iri mimhando dzakasiyana-siyana. Munthu unosiso kunoenda kuchibhedhlera anototoloswa nokuhloyiwa naana mukoti naana dhogodheya.

Mitombo yedu yechiyungu tinofanirwa kuiziya nemagama ayo uye kuiziya kuti inoshanda sei kana tanyorerwa naana mukoti ngatiyayiye tinoshandisa mitombo zvainofanirwe kushanda.

Tine mitombo yechizvino-zvino yakagadzirwa kubva mumagomboti edu echiantu. Inokurudzirwawo kuti isangotengeswa peshe-peshe. Vantu vaende kunopiwa matsamba ekuti vatengese mitombo idzodzo.

Mitombo yakasiyana siyana inowanikwa muzvibhedhlera kwatinenge taenda kunohloyiwa nemadhokodheya nana mukoti tinokurudzirwa kuitora nemazvo.

Pane vantu vanotsvaka mari nenzira isiriyo vokwanise kugadzire mitombo dzakasiyana-siyana vachitengesere vantu. Tinokurudzira vantu kutenga mirombo kunzvimbo dzakaongororwa.

Mitombo yedu yechiyungu yakaita yemaphilisi inodetsera kubva mumarwadzo muntu unotopona kana achinge anwa maphilisi iwayo asi asina kupona unokurudzirwa kupetukahe kune madhokodheya kunohloyiwa.

Kune mapilisi ano nyaradza marwadzo api ne api muntu unofanirwa kuma tora zvine chipimo zvei enderana nema hloyerwe ayitwaa na dhokodheya kana na mukoti.

Tinowana tine mitombo yakasiyana-siyana, inoshanda kuvatana nekuvadodori. Mitombo dzinouya mimhando , dzakasiyana-siyana. Kune mitombo inoita wokumwa ichishandisa chipimo, chakapimiwa ndidhokodheya.

Mitombo yechi zvino inowanikwa mu zvibhedhlera kana mu zvitoro muno tengeswe mitombo haindo fanirwi kungonoti muntu unongono tora munhu ngaatange ahloyiwa na dhokodheya.

Mitombo yechiyungu inosiso kutorwa nemunhu kana achinge anyorerwa nadhokodheya kana mukoti. Vantu vanofanirwa kumashandisa semarairirwe avangenge vaita nachiremba.

Tinoona vana vechidiki vachipuwawo mitombo unoenderana nezera ravo. Vantu ngavasangopa vana vavo mitombo vasina kudzipihwa nemadhokodheya kana vanamukoti.

Mitombo yechiyungu yoiswa peshe-peshe kuti ibetsere avo vanenge vawirwa ngezvitenda zvavanoda kuti zvipore, vanokwanisa kuenda kumadhokodheya kunohloyiwa.

Tine mitombo dzechiyungu dzinokwanisa kuzorwa semafuta paganda kuti riningirike zvakanaka kana richinje ravanezvirwere zvarinenge rabatana nazvo. Tinokurudzira kuti muntu atange ahloyiwa asati ashandisa mitombo idzi.

Zvitoro zvinotengese mitombo yechizvino zvino inorongedzawo mitombo painofanirwa kunge ichirongedzwa uye isangarohwi nezuwa vachiisawo mitengo kuti muntu unode kutenga mutombo aziye kuti muduso waanofanirwa kunge eibvisa wakamirasei.

Mitombo yechiyungu inowanikwa irimumbando dzakasiyana siyana vantu vanokurudzirwa kutanga vahloyiwa kuti vanyorerwe mitombo yavano fanirwa kutora nemadhokodheya nanamukoti

Zvakakosha kuti muntu achinge ahwa chitenda chake aende kuchibhedhleya andohloyiwa nanachiremba nanamukoti vakadzidzira basa ravo vomupa mhando yemutombo yaanofanirwa kutora.

Mitombo dzakasiyana siyana dzonadirwa nemhando dzakasiyana siyana vanhu vanokurudzirwa kutenga mutombo dzinenge dzanyorwa nachiremba kuitire kuti vapone.

Tinobonga vanogadzira nekuvandudza mitombo dzechivantu kudziisa mumitombo yechizvino zvino, vantu vanofanirwa kumwa mitombo iyi kana vachinge vahloyiwa nachiramba namukoti.

Mitombo yechizvino-zvino inowanikwawo inemagwaro ainonyorwa. Vantu vanokurudzirwa kuti vatore magwaro aya veiverenga kuti vazoziva kuti zviinyi zvakasanganiswa kuti mutombo uyu uvepo.

Mitombo yechizvino-zvino inovanikwa iri mumhando dzakasiyana-siyana. Vana mazvikokota vakadzidzira basa rekupa vantu mitombo. Vanovanika veinyorera muntu kuti unoshandiswa sei muntu ngaa tedzere.

Mitombo yechizvino zvino inokurudzirwa kuti muntu andohloyiwa ndiana dhokodheya naana mukoti kuzvibhedhleya asati aushandisa ave neruzivo uye ave nechinyorwa chekuti aushandise.

Vantu vanorwara nezvirwere zvekuti vanombotadza kufema zvakanaka vanokurudzirwa kuenda kundohloyiwa nanachiremba vokwanisa kubatsirwa ngechiro chinozovabatsira kufema povanonga vozwakuti havachafemi zvakanaka.

Mitombo yechizvino-zvino inovanikwa iri mumhando dzakasiyana-siyana, ichirapavo zvitenda zvakasiyana-siyana. Muntu akazwa chitenda chechikosoro kana besha unosungirwe kuende kotenge mitombo unoenderana nebesha rake.

Mitombo yedu yakukwaniswawo kuvandudzwa nevana mazvikokota yoongororwa yoonekwa kuti yakasisira here kuti muntu akwanise kumwa, yotonasirwa yotoiswawo muzvibhodhlera zvine zvinyorwa.

Mitombo yedu yechiyungu tinoishandisa nguwa nenguwa asi zvinokurudzirwa kuti muntu asaramba akashandisa mutombo umwe pasina chinochicha ngadzokere kuna mukoti nadhokodheya ahloiwe .

Mutombo yedu yechizvino zvino inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo ine zvipimo yazvo uye futi kuti muntu abva kunohloyiwa nemadhokodheya kana nanamukoti kuti akwanise kushandisa mutombo wona uwowo.

Antu anorwara nenjere vanevo nzvimbo yavo yavanonzi vaende kunogarireyo, kana utenda uhu hwakakura vanotogarirepo veihloiwa.

Avo vanorwara njere varikuvanikwa vachiwanda munyika ngenyaya yeurombo. Zvinochengeta varwere ngazvivakwevo zviwande, kuitira kuti vantu vasashaiva pokuenda.

Veshe vanoita zvekurwara nepfungwa vanovakirwawo mbatso dzinoita kuti vagariswe vari imomo vachihloiwa nanachiremba vachidetserwa kuti vawe nehupenyu hwakanaka.

Vantu vanorwara nepfungwa vanowanikwa vakawanda munyika dzinenge dzineurombo zvinokurudzirwa kuti zvibhedhlera zvinoita nezvevanhu zvakadai zvivakwe zviwande.

Vantu vanokurudzirwa kuti kana vanenhunha dzavo dzinenge dzavanesa mukati mweupenyu vaende kuzvibhehlera kana kuzvimbatso zvinevantu vakadzidzira basa rekukurukura navo kuti dambudziko rireruke.

Kune dzimba dzakagadzirirwa kana dzimba dzinoendwa neawo vanenge vachirwara pfungwa tinokurudzirwa tikaona hama yedu yatambudzika nepfungwa tiiendese kuzvibhedhlera ikoko inodetserwa.

Vanoita nezvechirwere zvepfungwa vanombopota veiunganidza vantu munharaunda veiva dzidzisa kuti zviriyo zvibhedhlera zvinokwanisa kugara vanenge varwara ngendxondo. Uriyo mutombo unokwanisa kupuwa.

Kuzvibhedhleya zvinoita ngezvepfungwa vantuwo vanotobairwa votopuwe mitombo votokwanise kurarama sevamweni veitotambawo mitambo dzakasiyana siyana varikuzvibhedhleya pachezvavo.

Vana vadodori vanowanikwa vari panjodzi yekubatwa nezvirwere vari mundani kwaana mai vavo kana vachangobuda. Zvinokurudzirwa kuti vana ava vabarirwe muzvibhedhlera kuti vaone kuhloyiwa vari vana vadodori.

Vana vadodori vano fanirwa ku dzivirirwa nguva dzeshe kuitira kuti zvitenda zvino vabata vachiri va doko zvikwanise kusa vabata vakure vane utano.

Vechidiki vanokurudzirwa kuti vaende kundohloiwa nguwa ngenguwa zvirwere zvavanga sangana nazvo zvingava zviri mukati menyama vanokurudzirwa kudzivirira apo panenge pakatarwa nguwa yekuti kudzivirirwa.

Vana vadori dori vanokurudzirwa kuti varambe vakahloyiwa nanamadhokodheya nanachiremba. Vabereki vanokurudzirwa kuramba veienda nevana kuzvibhedhlera kunohloyiwa nguwa nenguwa.

Vana vadiki vanokosheswa nehurumende, ndoku saka vaka kwanisa kuti mwana weshe anobarwa akwanise kudzivirirwa kuzvitenda zvinozikanwa pachena chena.

Zvirwere zvinowanikwa nevana vadoodori zvakaongororwa zvikaonekwa zvakawanda, asi zvimweni zvacho zvinoda kudziirirwa mwana achangobarwa. Zvinokurudzirwa kuti muntu ngaabarire kuchibhedhlera, mwana abve adzivirirwa kuutenda.

Vana vadodori vanokurudzirwa kuchengetedzwa uye kuramba vachienda kuzvibhedhlera kunohloyiwa nekudzivirirwa zvirwere zvinenge zvatarwa kuti zvinode kudzivirirwa ngemukuwo wawo.

Vana vadodori vanokwanisa kudzivirirwa pachena ,kuita kuti vakure vane utano hwakanaka. Ndizvo zvinoita kuti tive nentaraunda yakanaka.

Vana vadodori vanowanikwa vaibatwa nemukuhlani dzakasiyana siyana zvinokurudzirwa kuti mwana wese ave anodzivirirwa mukuwo wake wekuti adzivirirwe waguma.

Muchechana inokurudzirwa kuti irambe uchienda kuzvibhendlera kunohloiwa utano hwayo kuitira kuti chitenda chibatwe chisati chakura.

Vana vadodori vanemitombo dzinoenderana navo uye vanokodzera kuti vave vanodzivirirwa nekudaro hurumende yakati muntu weshe unokwnisa kuhloyiwa pachena.

Vana vechidiki vanenge vabarwa muzvibhedhlera vanovanika veibairwa mishonga veizobhuirwa nanamai vakona kuti ngavarambe veiuya nevana veizohloiwa. Kuitira kuti vakure vakadzivirirwa kuzvirwere.

Muzvibhedhlera munowanikwa mune vahloyi vakawanda maningi vanenge veiita mabasa avo akasiyana-siyana. Tinokurudzira hurumende ivhure zvikora zvekuti vantu vadzidzire basa rezveutano.

vakawanda vanongofunga kuti kuzvibhedhlera kunoshanda vana mukoti nemadhokotera chete kunowanikwawo kune vantu vanoshanda mishando dzakasiyana siyana dzokukwanisa kuita hurukuro nemuntu anenge ane zvinomunetsa .

Munhu weshe anoshanda muzvibhedhlera anenge akafundirawo basa rake achutoenda kundodzidziswa nana muzvina fundo kuti unorita sei uye michina unodzoshandisa sei kudetsera varwere.

Mukuwo watinawo unowu mukuwo wekuti vandu vanokwanisa kurwara zvirwere zvemabhonzo nekudaro tinokumbira hurumende iwanze vanofundira basa iroro kuitira kuti vanhu vadetsereke.

Bhedhlera munowanikwa mune vantu vakasiyana siyana vanoita mabasa akasiyana siyana avakanofundira kuzvidzidzo zvepadera vanokwanisa kushandisa mishina nemidziyo dziri muzvibhedhlera

Muzvibhodhlera munowanikwa mune vashandi vaneunyanzvi hwakasiyana siyana veibate basa muzvibhodhlera mo vechidetsera varwere vanenge vauya nezviyaiyi zvakasiyana siyana.

Bazi rinoona nezveutano rine vantu vanoshanda veiita mabasa akasiyana-siyana muzvibhedhlera, vachidetsera varwere vanenge vauya kuzohloyiwa.

Vanoshanda muzvibhedhlera vane mushando dzakasiyana siyana dzavanenge vakanofundira kuti vakwanise kudetsera avo veshe vanenge veiuya nezvitenda kuzvibhedhlera kuzohloiwa.

Vanoona nezveutano vanodzidzira mabasa akasiyana-siyana. Kune vakatodzidzira kurapa vana vadodori, vanoziya nezvirwere zvinowanikwa nevana chete, votorapa vana chete-chete.

Kuzvibhedhlera kune vanhu vanenge vari anamazvikokota vanobetsera mumitambo inenge ichitambwa avo vanenge varipo veipa rubatsiro rwekutanga vakanofundira basa ravo nemazvo.

Kuzvibhedhlera medu mune vantu vane mabasa akasiyana siyana avakanofundira zvinokurudzirwa kuti muntu aende nechiyaiyo chake ondoona dhokodheya wakafundira nezve chiyaiyo chake.

Vashandi vakashadzidza zvidzidzo zvavo zvichienderana nemishando dzawo dzevanoda kunozonoita muzvibhedhlera, tinokurudzira kuti vantu vaende kuzvibhedhlera kundohloyiwa kuti vawane kupona.

Vantu vakawanda vanoshanda muzvibhehlera neuwandu hwavo neruzivo rwavo kuitire kuti nyika yedu ive nevantu vakagwinya vakapona ,vakahloika zvakanaka.

Vantu vanoshanda muchipatara vanosiyana ngekuti vakaenda kunofundirei uye pavanonofunda, vanofunda kushandise michina pavachasangana nayo mukati mezvibhedhera.

Muzvibhedhlera medu mune vantu vanoshanda mushando dzakasiyana siyana unoona apo uchinge waenda kobara uchichekwa vanopinda vantu vanenge vakawanda asi vachida kudetsera murwere umwe chete.

Vanoshanda muzvibhehlera vanenge vane mabasa avo akasiyana siyana a akatofundire kuti vakwanise kudetsera muntu weshe anenge auya nechitenda eida kudetserwa panguwa yaanenge ashanyira chibhehlera .

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinosisa kubeurwa nguwa nenguwa zvisinei kuti musi wechinganai, kuitira kuti muntu weshe anenge afunga kotenga mutombo akwanise kutenga mitombo nguwa yaanoda.

Muzvibhedhlera medu munowanikwawo mune nzvimbo inochengeterwa mitombo yekuti avo vanenge veihloiwa varipo vapuwe nana mukoti uye vanenge vanyorerwa nemadhokodheya vakwanise kuiwanawo pasinde.

Zvitoro zvinotengese mitombo tino zvikurudzira kuti zvivakwe peshe-peshe, kuti zvivewo muberere munogara veruzhinji kuitira kuti vantu vasahamba muhambo wakakura kuenda kundotenga mutombo.

Zvitoro zvedu zvinotengese mitombo zvinokurudzirwa kuvawo nezvimovha zvekuhambise mitombo zvakanaka uye zvinodziwirira kubva muzuwa kuti mitombo isvike yakanaka.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo zvinosise kuteedzera mitemo yenyika yadzinenga dziri uye kuti dzitengewo mitombo kunzvimbo dzakaongororwa dzinobvumirwa nehurumende .

Pane kutengeswa kwemushonga munyika ngakuve kune mutemo unoongorira kuti mutombo dziri kupinda munyika medu dzakanaka ere uye adzikwanisinkuzopa vanhu humwe utenda hunenge husihwo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosisirwa kupuwawo movha dzakavharika uye dzinema mishini dzinotonhorera mukati madzo kuitire kuti mitombo padzinohamba dzihambe dzakachengetedzeka.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo munofanirwa kunge mune muntu wakafundirawo basa unoziya mitombo kuitira kudetsera avo vanenge vasina kuenda kunohloiwa nachiremba avape mutombo inoenderana nechiyaiyo chavo.

Kune mitombo unotengeswawo muzvibhedhleya kana muzvitoro zvinotengese mitombo. Muntu unoshanda umwomwo muzvitora zvinotengeswa mutombo unofanirwa kunge akafundira basa iroro.

Tinokurudzirwa kuti kana tabva kumishando kwedu kwatinge tashanda tikaenda kuzvibhedhlera tikanohloiwa tikatama mitombo pazvibhedhlera toenda kotenga kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Dzimba dzinotengesa mitombo yechizvinozvino, dzinokurudzirwawo kuti dzive muberere mentaraunda kuti vantu vakwanise kutenga zviro zviripasinde.

Vanotengesawo mitombo muzvitoro zvavo vanosisira kunge vane movha dzakakodzera kutakura mitombo dzichibva munzvimbo imweni zvichienda munzvimbo imweni kuti dzisvike dzakachengetedzeka.

Tinobonga vanoita nezveutano vanokurudzira kuti mai kana vasingasvitsi mukaka wakakwana vaende kuzvitoro kunotengeswe mitombo vandotenga mukaka wekuti mwana akwanise kukura ane utano.

Muzvibhehlera mwedu munowanikwawo mune imba inoita nezvemutombo yekupa vanenge veihloiwa vakagarira pachibhehlera kana kuti vaya vanenge vanyorerwa mushonga namadhokodheya vadziwane pasinde.

Munotengeswa mitombo kunowanikwawo mune muntu akafundira basa rinoitaa Nezvemitombo iyoyo kuti akwanise kupa vantu ruzivo anenge auya achida kudetserwa.

Vantu vano kurudzirwa kuenda kunenge kwadaidzirwe mihlangano, kuti vakwanise kuwane ruzivo pane nyaya yezveutano kuti vagare vasina zviyaiyo zvino vatambudza muntaraunda mavo.

Vantu vanosiso kuti kana vakaona vezveutano vabuda veindoongorora kana kunopa ruzivo pamusoro pezvitenda vaende neuwandu hwavo kuti nharaunda ibudirire mukuzvitano zvakasiyana-siyana.

Vantu vemundaraunda, vanosiso kuva nemibvunzo dzinodayirwa nevezveutano, apo vanenge vaona chitenda chavasingazwisisi, veutano vanokurudzirwa kupota veyienda kundopa ruzivo kundaraunda.

Hutano hwedu hwakakosha zvinoreva kuti munhu weshe anofanirwa kunge ane ruzivo yezvezvirwere zvinenge zvirimo mundaraunda yanogara.

Vezveutano vanoramba veikurudzira vandu kuti vazive zvitenda zviri munharaunda nezviri munyika kuti vagare vakachenjerera vachikwanisa kuzvidzivirira nekuziva ngeruzivo.

Vese vanoita nezvehutano vanombopota veidetserawo ntaraunda yavanenge vari ,nokuvapa ruzivo kana kuvahloya pachena munharaunda dzavo imwomwo, vasina kuhambira zvibhedhlera.

Zvibhedhlera zvedu zvinokwanisawo kuhamba hamba mundaraunda zveidzidzisa antu nezvehutano zveitokwanisawo kutora muntu huremu hwake nehurebu hwake kuti vaone kuti zvichakakodzera here.

Vanoita nezvehutano vanombobudawo voyipinde mundharawunda veyinovazivisa nokuvapa chenjedzo yezvitenda zvingakwanisa kuvabata uye kuti vangazvidzivirira sei.

Veshe vanoita nezvehutano vanokurudzirwa kumbohamba veita mukuwerere veiudza vantu nezvehutano hunenge huchifanirwa kuitwa muntaraunda.

Kuzvibhedhlera nemisangano yakazvimirira yega nehurumende zvino kurudzira kuti vezveutano vape vantu ruzivo maererano nezvinenge zvichiitika muntaraunda mwavo.

Vantu vanokurudzirwa kuti apo panenge peihamba vanoita nezveutano, vaendepowo vanoyaiya zviri kubhuiwa apapo, kuti vave neruzivo nezvirikuitika mukati mentaraunda yavo.

Vezvehutano vanotombudaao veisa zvimarende zvavo mundaraunda yeruzhinji veita kuti muntu usinganendi nekuhanira kuzvibhedhlera akwanise kudetsereka ari mundaraunda make.

Vantu vanoita nezveutano, vanotombohamba dzimba nedzimba ,veipa vanhu chenjedzo noruzivo maererano nezveutano nokuti vanwe vantu avaendi panodaidziwe mihlangano.

Vantu vanokurudzirwa kuenda apo vana chiremba nana ma zvikokota ve zveutano vauya mu ndaraunda mavo kuzo vahloya pachena zvinoonekwa kuti izvi zvinoita kuti kurwisana kwe zvitenda ku kundwe.

Tine vanoita nezvehutano vakangoemera kubuda kubanze kunohloya varwere mundaraunda kana kutopa varwere ruzivo kuti vangagara sei vakachenjerera zvitenda zviriko.

Vantu vanokurudzirwa kuendawo pakagara ana chiremba nanmukoti pavanenge vauya mundaraunda veivafundisa nezveutano kuitira kuti vazive nekuchenjererawo zvitenda zvinenge zveihamba.

Vanoona nezveutano vanoramba veikurudzira vantu nekupa ruzivo, kubudikidza nekuvaunganidza, kana kunyora zvinyorwa zvevanonamira muntaraunda, munogara veruzvinji.

Kune mpando dzakasiyana siyana dzekushambadzira nadzo nezveutano vanhu vanokwanisa kushambadzira nezveutano nokupfeka zvipfeko zvakanyorwa kana kufamba vachiita kuti vanhu vaerengewo zvimapepanzvavanenge vanazvo.

Zvinokurudzirwa kuti vantu vaite mitambo inoenderana nezveutano kana nezveutenda hunenge hwaonekwa ngeve hutano izvi zvinoita kuti vanhu vave nenjanjedzo yekudzivirira kana kurwisa chitenda.

Vezveutano nguva zhinji varikubuda vechinodetsera vantu muntaraunda nekuvapa ruzivo nechenjedzo yezvirwere zvinenge zvamuka tinokurudzirwa kuvatsigira.

Vana mazvikokota ezve utano vatono buda ne madhokodheya kuenda kubanze ndaraunda inogara ve ruzhinji vei vabhuyira zvokuita kane kune chirwere chinenge chanyuka.

Vezveutano vanomborova bembera munogara vazhinji muntaraunda kuitira kuti muntu weshe ave nekodzero yake yekuziva nezveutano hwake pachena pasina muduso.

Muntu weshe akaonekwa kuti ikodzero yake kuziva nezvehutano hwake kunyazi hurumende inombopota ichiisa hurongwa kubuda veifundisa vantu nekuhloya nezvehutano hwavo pasina muduso.

Zvirwere zvinenge zvawira munharaunda zvinosiso kuti nharaunda ifundiswe ndiana mazvikokota. Izvo zvinoonekwa nehurumende zvakasisirwawo kuti vana mazvikokota vazivise vantu nezveutenda hunenge hwawira nyika.

Vantu vanokurudzirwa kuenda kunenge kwadaidzirwa mihlangano nevanoita nezveutano kuti vakwanise kuzvizwira nekupihwa chenjedzo yezvitenda zvinenge zvirimwo munguwa yacho iyoyo.

Munthu weshe waakukwanisa kusika umwe munthu, unokurudzirwa kuva neruzivo rwekuti ungazvichengetedza sei kuti asaramba ,eisika vantu aasina kuronga.

Kudzidziswa nezvemuviri wako chiro chakakosha kuti ukwanise kuronga nezve ramangwana rako uchiziva zvitenda zvaungakwanisa kusangana nazvo pakukura uye kuti zvino dzivirirwa sei .

Vantu vanosiso kudzidziswa ngezve hutano hunoenderana nerudzi rwavo. Kunyanya-nyanya madzimai anosisirwa kudzidza nezveutano hwekuenda kunguva yavo.

Zvinoita nezvehutano hunoenderana nemwanasikana zvinofanirwa kukurudzirwa uye kufundiswa mwana achiri mudodori uye vakomana vanofanirwa kufundiswa nezvazvo izvozvo vazowana kudetsera vantu vavanenge vakagarawo navo..

Dzidzo yezvinoita nezveutano yemwanasikana, zvinofanirwa kuramba zvakakurudzirwa uye zvichivandudzwa, kuitira kuti mwanasikana akure ane hutano hwakanaka.

Tinokurudzira kuti ndombi nemajaha vafundiswe maererano nenyaya yekubara nezvinosisa kuitwa pakuronga mhuri yavo vasati vawanana.

Tinokurudzira kuti vantu veshe panenge pachidzidziswa nezvehutano hwemuviri hwakavanzika. Vantu vayaiye veshe kunyazi kana zveibhuiva zviri zvechikadzi varume ngavange varipovo.

Tinokurudzirwa kuvaowo tinofundisa vanasikana vanenge vari muzvikora kuti vanokwanisa kuzvidatsira sei kana vasvika anguva yavo yokuenda ku nguwa iyo yavanenge veida kushandiswa zvinoshandiswa.

Mitombo dźnoenderana nezveutano hwemunhu kadzi kana muntu rume zvakakoshakuti muntu ave anopota achioʻngororwa ngazi yake kuti hna utachiwana unokonzeresa zvimwe zvirwere here.

Zvidzidzo zvinoita nezvenhengo dzemuviri wemunthu dzakavandika kana upenyu hwake zvinofanira kudzidziswa mwana achiri mudodori kusvikira akure kuitira kuti azova anotorawo matanho ekuzvidzivirira.

Vantu vanoita nezve mutambo vano kurudzirwa kumwa mvura yakawanda apo pavanenge vachitamba mitambo yavo uye vano kurudzirwa kushamba kana vapedza zvemitambo kuitira kuti vave nehutano hwaka chengetedzeka.

Zvitenda zvakawanda zvinosanganiswa neavo vanenge veiita zvemitambo vanokurudzirwa kuti muntu kana ava nechitenda aende kuzvibhedhlera anohloiwa naana dhogodhera naana mikoti.

Tinobonga ngezvinoitwa nehurumende ichikurudzira zvevantu vanoita nezveutano. Vanoita nezveutano vanokurudzira avo vanoita nezvemitambo kuti vamwe mvura yakawanda.

Vanoita nezvemitambo vanokurudzirwawo kushandisa makusimbi veisimbisa muviri dzavo uye veirya zvikafu zvinobva muntaraunda mavo zvakaita semaranjisi, mabanana kana makaka kuti vave neupenyu hwakanaka.

Vantu vanoita zvemutambo vane mitombowo dzavo dzavakagadzirirwa dzinovasimbisa nyama dzawo, hazvizi kunaka kuti muntu angonotenga asati ahloyiwa nemadhokodheya nana mukoti.

Vanoita nezvemutambo dzimweni dzemukuwo vanotora mitombo dzavasizi kunyorerwa nemadhokodheya kana vana mukoti zvinokurudzirwa kuti apo pavanoita mutambo vawanze kunwa mvura.

Tine vanotamba mitambo vanozvipira kurarama nezvipo zvavo asi vanokurudzirwa kuti pavanenge veitamba mitambo dzavo vakwanise kumwa mvura yakakwana uye yakachena.

Muzvibhehlera medu munokwanisawo kudzidziswa kuti munhu unofanirwa kutasanura nyama dzake kuti awane kugwinyisa mitezo asangode kushandise mitombo peshe-peshe.

Vese vanoita zvekutamba mitambo vanokurudzirwa kuti vane zvidziviriro zvekuti apo pavanenge veitamba mitambo dzavo vasakuwara uye vakwanise kubva madhokodheya wavo unoramba akavahloya.

Raku kwanisavo kushandisa zvechizvino-zvino takatarisana nadhogodhera ari kwaanenge ari ive uri kumhatso kwako. Zvino kurudzirwa kutengavo zvino tambiswa izvi kuti ubetsereke uripamhatso.

Izvezvi kwava nemichina dzechizvino zvino dzinokwanisa kuto shandiswawo nemuntu ari ega asina dhokodheya ari kumhatso kwake. Vantu vanofanirwa kuva nezveruzivo rwezvimichina izvi uye kuti zvinoshanda sei.

Kune michina yechizvino-zvino iri kuvandudzwa yekuti vanadhokodhera naanamukoti basa ravo rivarerukire .Tinokurudzira hurumende itengewo michina idzodzo, iise muzvibhedhlera medu.

Vantu vokurudzirwa kuti pane zvimweni zveutano zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvinokwanisawo kutotengwa kuti ugare nazvo pamuzi kana unechitenda chaunacho wogara weizvihloya weitaura nadhokodhera wako mwei betsera a.

Tava kukwanisawo kutenga zviro zvinoshandiswawo muzvibhedhlera kuti tizvihloye tiri kanyi teizobhuirana nadhokodheya wedu eitiudza kuti zvakamira sei tiri kumbatso

Muntu wokwanisawo kutenga zvimichina zvekuzvihloya nazvo ari kanyi eizotaurirana nadhokodheya kuti chitenda chakwe chakamira sei panguva idzodzo.

Takukwanisawo kuona nekuongorora zviro zvedu tiri kumbatso ska tinokurudzirwa kutenga zvinokodzera kuti muntu ashandise ari ega kumbatso eizo udza dhokodheya wake.

Kuvandudzwa kurikuitwa ruzivo nezvekushandisa muzvibhehleya zvavanyore kuti muntu akwanise kuzvihloya arikumbatso eitaurirana madhokodheya wake.

Madhokodheya aku kwanisa ku gashira zvinhu zvinenge zva uya ne chindege zvichibva kune rimwe bazi azvichanesi zvino kasira tino kurudzirwawo kuti zviwewo munyika medu vanhu vasa hamba mimango vei hamba kunoisa zvikarahwa.

Tinokurudzirwawo kuva nezviro zvinokwanisa kutengewa uchigara nazvo mumuzi mwako uchizvihloya pachako weizobhuirana nadhokodhetera wako kuti zvakamira sei.

Gomboti atinowana mumashango edu vajinji magomboti aya anokwanisa kushandise mashakani mbidzi kana makwati kuti pabude mutombo unozorapa muntu une chitenda.

Tinokurudzira vanoyite nezvekurapa mukati mendaraunda, vavewo vanoudza vantu mitombo inokwanisa kuvadetsera uye vanhu vakwanise kuve nezvinyorwa zvinoyita nezvazvo.

Mitombo yechivantu inogadzirwa nanamazvikokota nanamuzvinafundo inovandudzwa uye mitombo idzi haina zvainomutsa zvinenge zvakarara mumuviri mako .

Vandu vanoshandisa mitombo yechi vandu vanokurudzirwa kuti vakwanise kuyi sima mu mizi dzavo uye nekuudzawo vamwe vari mundaraunda kuti hurongwa uhu hwaenderere mberi vandu vawane kupona.

Magomboti edu atinoshandisa tirimumakanyi akanakira kuti hatori nguva kupodza chiyayiyo chinenge chichirwadza muntu unokasira kupona pasina nguwa.

Mitombo dzedu dzechivantu dzovandutswa nana mazvikokota nana muzvinafundo vachidzitotolosa nekudziona kuti adzina ere zvingakuvadza muntu kana dzazogadzirwa kuti dziite mitombo inorapa vantu.

Makomboti edu emumakanyi tinokurudzira kuti achengetedzewe uye ave nezvinyorwa zvekuti zvive zvinoenderera mberi. Zvisati kana munhu anoziva gomboti iroro afa zvobva zvatoperawo.

Makomboti edu vanavasharukwa vedu vaimashandisa vaikwanisa kukume mashakani kana kushandisa vana vanobarwa ngembuti kana kushandisa midzi kana makwande.

Mitombo yedu yechivantu zhinji yacho inoshanda semashakani vazhinji vanotora mashakani vomaomesa vomatwankana kuma kuya kuti aite mukutanrekuisa mubota kana muzvimwiwa zvawo.

Magomboti edu anowanikwa ari peshe-peshe. Nzvimbo nenzvimbo inosiyana mitombo yainoshandisa. Zvinokurudzirwa kuti vantu vapote veisangana veiudzana kuitira kuti ntaraunda nenyika ibudirire.

Makomnoti edu ekumakhanyi tinomakuridzira kuthi ashandiswe nemazvo vanthu vasamashanda kumashandisa kuthi varwarise vamweni asi vashande kuti vanthu vapone.

Tinokurudzira muntu weshe anoziva ngezvemitombo dzechivanthu awane kubatsirawo ntharaunda yake nekuudza vatana nevachechani kuti zvinoshandiswa sei.

Gomboti yedu yatayishandisa kare kare, yokwanisa kuvawo ngezvinyorwa zvinonyorwa eyikwanisa kuvandudza achiiswa muzvi gubhure zvinowonekera kuti vantu vawane kutenga vachishandisawo chipimo.

Mitombo yedu yechianhu yovandudzwa ,yavakuiswa padera-dera ,yokwanisa kugadzirawo kana zviro zvekuti vantu vageze ndizvo, ruganda rwavo rwuchukwanisa kuonekera.

Mutombo yedu yechivantu yovandudzwa novanoruzivo, pavanozvivandudza vanotanga vazvihloya kuti zvinekodzero here uye kuziva kuti ichikwadi here kuti zvinorapa chirwere chinobhiyiwacho.

Mitombo yedu ye chivantu ino kurudzirwa kuti vanhu tive nayo pasinde uye tikai ona tisai paradza asi titovawo ne zvinyorwa zvino taura pamusoro pezvazvo.

Mitombo yedu yechiandu yokwanisa kuvandudzwa kutoiswawo muzvibhodhlera kuti ivewo nezina rinozivikanwa uye kuti ivewo inoshandiswa ine chipimo chakapimwa chinokodzera.

Tine mitombo dzechi vanhu dzino kwanisa kushandiswa maruwa anokwanisa ku omeswa otswanywa tswanywa kana ku chwiwa woto kwanisa kushanda eyi detsera vantu vanenge vane zvitenda zvavo.

Magomboti edu ova ndudzwa nevana mazvikokota kuti avewo anoningirika uye avewo anoshandirika anezvinyorwa nezvipimo kuti muntu anoda kushandisa ashandise ne mazvo.

Yedu yechivantu yovandudzwa naana mazvikokota naana muzvinafundo kuti ivoo muzvimapakiti chinoerengeka nekupawo vantu kuti vamwe zvine chipimo chinenge chakanyorwa.

Magumboti edu okurudzirwa kuti akwaniswe kutorwa otorimwawo mimapindu edu kuitira kuti timachengetedze uye timaziye nekuzomashandisa zvakanaka .

Vantu vakawanda vode ku tambisa mitombo yechi zvino zvino asi tino yeuchidzana kuti mitombo yechi zvino zvino iri kubva mi mitombo yeku dhaya vanhu vano kurudzirwa ku shandisawo mitombo yekare.

Mitombo yedu yechivantu yokurudzirwa kuti vantu vatosima semuriwo semunda kuti pawanikwe vanamazvikokota vanozouya veiongorora veinasirawo dzimweni mitombo dzechiyungu.

Tinotenda avo vakukwanisa kuva nezvinyorwa zvinoita nezvemitombo dzepasichigare dzedu dzechivantu dzinowanikwa mumakwasha. Tinovabonga ngavarambe veienderera mberi.

Mitombo yedu yechivantu kazhinjiku inoshandisa mashakani kugadzira mitombo yekumwa, kana yekuzora pazvironda. Zvinokurudzirwa kuishandisa nomazvo.

Tine mitombo dzedu dzechivanhu, magomboti edu iwawo tino makurudzira kuti tima chengetedze timasimewo pasinde paano chengetedzeka kuti arambe aripo vanthu vaone kudetsereka.

Mitombo yedu yaishandiswa nanambuya yedu, yakakosha inofanirwa kuziyikanwa, uye yakanakira kuti apana muduso waunono bvisa kana wakuyiziya, unonozvitorera wega, wozvinasirira wozviponesa.

Mitombo yedu yemagomboti yakakoshera ntaraunda. Vantu vanofanire kutoi chengetedza nekutoitora kuti vasime pasinde pawo pasingaiti kuti izotsakatika vawane kudetsereka.

Mitombo yedu yechianhu inofanirwa kuziikanwa munharaunda vantu vanokurudzirwa kugara zvikwata nezvikwata veita zvinyorwa zvemitombo iyoyo kuti nyika idetstereke.

Muzvibhehlera medu vokurudzirawo vantu kuti vakwanise kushandisa mitombo dzechiandu vasati auya kuzvibhedhlera asi zvinokurudzirwa kuti mundu ashandise mitombo dzaanoziya.

Mitombo yedu yechianhu yemagomboti yokurudzirwa pasi rese yoonekwa iriyo inokwanisa kuponesa nyama dzemuntu pasina zvainomutsa mukati memuviri makona vantu vanokurudzirwa kuva nezvinyorwa zvinoenderana nemagomboti aya.

Mitombo yedu yechivantu yovandudzwa, yokwidziridzwa munyika dzeshe dzechivantu kuti vanhu vakwanise kudzishandisa vakasununguka veidetsereka veipona.

Vantu vanokwanisa kutosima mitombo yekare mumapindu avo veyitodayidzirawo vanamazvikokota kuti va ongorore kuti mitombo dzavo dzingagadzire mitombo dzipi kuti dzivandudzike.

Tine mitombo yedu yechiantu tirikuikurudzira mazuva ano kuti vantu vave neruzivo nezvazvo vakwanisevo kuva nezvinyorwa pamusana pemitombo idzodzo, magomboti atinoshandisa muma kanyi.

Vana muzvinafundo vokwanisawo kunyora nezvemitombo dzedu dzechivantu veienda kunodzihloya kuti vaone kuti dzingadetsera sei munyika kuti vantu vawane kupona.

Magomboti anoshandiswa ngevasharukwa vedu veidetsere vanhu munharaunda kurapa zvitenda zvinenge zvawira vanhu. Magomboti akakosha uye aana zvimwe zvaanosimudza mukati mwenyama yemuntu.

Magomboti edu atinoshandisa mikanyi anofanirwa kuchengetedzwa uye vanoziva nezvazvo vanofanirwa kuvhunzurudzwa kuchiitwa zvinyorwa zvekuti zvive nhaka yedu yekuchengetedza mitombo.

Mitombo dzatinoshangana nadzo dzemagomboti dzevaku sharuka vanodziziya nemazina adzo uye kuti idzi dzinoda kuitwa sei tinookurumbirira kuti vechidiki vagare pashi vafundiswewo nezve magomboti aya.

Zvinokurudzirwa kuti veshe vanoona nezvemagomboti emumakanyi medu vakwanisewo kuva nezvinyorwa zvinokomba kuti zinare gomboti iri nderei uye rinorapeyi. Vanokurudzirwawo kuzivisa vantu vanoongorara kuti vaongoreri kuti amuna zvingazouraya vantu ere.

Tinokurudzira muntu weshe kuti kana achiziva nezvemitombo dzechivantu ave nemagwaro anonyorwa pashi kuitira kuti hupfumi uhwu husatsakatika.

Mitombo yedu yatinoshandisa mumakanyi inosiso kuongororwawo nanamazvikokota nokuti vamwe vanoshandisa mbiti dzine ukasha hwakakura hunouraya.

Vantu vanokurudzirwa kuudzana nezvemitombo dzinenge dziri muntaraunda uye kuti dzinoshandiswa sei kuitira kuti muntu weshe ave neruzivo rwezvemitombo dzedu dzechivantu.

Mitombo yedu yechinyakare inoshandiswa nevakuru vedu inoshandiswa maruva kuti ikwanise kuita mbukuta kuti iwane kuzodetsera anenge ane chiyaiyo.

Magomboti anoshandiswa naasharuka veitipa mashakani kuti tikwanise kuma fashaidza teifukira kuti besha ripere, anosisirwawo kunyorwa pashi kuti ave nezvinyorwa zvinoerengwa mangwani.